Diɛma mini yiɣi jam shee m-bɔŋɔ ka a nya ka doo za niriba tooni m-mali bini n-diɛmdi diɛma ka bɛ kuli niŋ nimmɔhi bihi ni niŋkura n-yuuni o o ni niŋdi tabibi shɛli ŋɔ

ŋɔlooŋɔ nyɛla tandi mɛbu shee ka a nya ka salo niriba kaman dee anii laasabu zaya ka bɛ kɔŋkireeti mashin zaya ka simiti kpalansi dɔya ka yino toori taŋkpaɣu niŋdi hɛdipan ni

Loori ka bɛ zaŋ zali ka salo kuli pe n-gili li paɣiba beni ka dabba galisi di puuni hali bia gba bela bɛ ʒii maa nii ka bɛ galisiri loori ŋɔ n-tiri ba

Linjimanima n-kuli teei palli chani tiŋa ka shɛba tam bɛ lora zuɣu ka a nya ka bɛ kuli niŋ nimmɔhi m-pili hɛlimɛntinima ka ye linjin' nɛma

ŋɔ looŋɔ nyɛla salo n-kuli yina ka gbubi dapɔri ka sabi nambanima n-tabilitabili li ka di nyɛla bɛ bɔrila yɛltɔɣa shɛli ka zɔri ginda

lahibali tibu shee m-bɔŋɔ ka a nya ka linjindoo za salo maa sunsuuni n diri ba alizama paɣaba ni dabba n nyɛ ban wumdi alizama ŋɔ ka bɛ puuni yino ye daliya piɛlli ka linjima doo maa sa bɛ sunsuuni

Ŋɔlo ŋɔ nyɛla tangali mihi n-doya nti pahi ninkpara ni namda ni din kpari tiba ka che aleepile laasabu ka o nyɛ dari

Matuukayiɣirigu n-ʒeya ka salo pe n -gili li ka gbubi fotonima n-ŋmahira ka yino tam di dundoli zuɣu ka salo ban ʒeya maa kuli nyaɣi baajinima paɣaba ni dabba n-galisi di puuniEdit

Paɣiba ayi m-be daaŋa ni bɛ niŋla nimmɔhi n-duɣiri bindira ka a nya ka silibanima mini kuripootunima ni buɣima kuli za n-zaya ka bɛ tamdi bɛ ni duɣiri binyɛr' shɛŋa maa yi yuli bɛ nyaaŋa a ni nya ka tia kuli puhi va' maha zaya

nandaamba n-ʒi kuɣu zuɣu ka yino zaŋ o naba pa o paɣa zuɣu ka paɣa maa ye daliya ʒee ka doo maa ye daliya sabinlli ka bɛ kulɔɔchi tili bɛ kuɣu maaEdit

ŋɔ lo ŋɔ nyɛla bɛ dihila duu nachiinsi ka talivisa tabi dikpuni ka adaka zaya ka nɛma be adaka maa puuni ka teebuli za duu maa sunsuuni ka duu maa kuli viɛli zaya

Tiŋgbana tuutanima ka bɛ kuli laɣim ka a yi yuli tuutanima maa puuni a ni nya chaana tuuta n-nya Germany tuuta ka nya Amarika tuuta n-nya Australia tuuta n-nya Japan tuuta di puuni

Karim bɔhimbu shee m-bɔŋɔ ka a nya ka bipuɣinsi mini bidibisi ku laɣim m-be du’titali maa puuni n ʒe teebuya gbuni ka kɔmputanima tamtamya ka a nya ka daadam nua yina kɔmputa maa puuni ka bɛ tiri ti li ka gbubi bin’dɔzim

piibupiibu niŋbu shee m-bɔŋɔ ka nya ka paɣiba mini dabba laɣim be duu puuni paɣiba maa puuni yino yɛla daliya ka di nyɛ tampilim laasabu ka yino ye daliya ʒee ka yino chinchini nema bɛ zaa so bi bɔbi bɔbiga bɛ kuli chɛla bɛ zuɣiri lala

salo ka bɛ taɣi n-ʒili paɣiba mini dabba n-ʒiya ka loori' sabinli zaya paɣiba ni dabba bana ʒiya maa bana ye daliya piɛla beni ka daliya buluu beni ka daliya sabila beni ka bɛ zaa ʒi tiŋgbani niEdit

ŋɔlo ŋɔ nyɛla loori ka salo kuli kpe n ti yaɣi ka loori maa nyɛ zaɣ' dozim ka bɛ ʒi di zuɣusaa ka gbibi gaɣ' dozima ka bia zaya ka ye daliya giriin ka tihi kuli puhi vamaha ka palli maa viɛli doya

salo n-diɛmdi bɛ kaya ni taada diɛma ka a nya ka paɣiba ŋɔ kuli di nachiinsi ka niŋ peeta piɛllipiɛlli n-shihishihi bɛ maŋa ka salo ʒiya n-ayuuni ba ban ʒiya maa yela daliya chinchin'piɛlla ni chinchin'ʒehi